Abafundi abancane bemfundo yaphansi bayafunda lababalisi babo behlezi njalo befunda bedlala bayakholisa kakhulu nxa befunda bedlale bayabe benganazeleli ukuthi khonaphana nxa bedlala yikho ukufunda kwakhona.

Abantwana abafunda ebanga laphansi abaphandle kwezindlu abafundela kizo ,umbalisi ubakhangele abantwana bayazidlalela.

Nampa abantwana lababalisi babo abakhanya bengaba ntwana bebanga eliphansi. Sinanzelela nangwana umbalisi uyabafundisa lomunye umbalisi ongapha oncedisayo.

Lapha ngabantwana abafunda infundo yaphansi. Siyabona baphakathi kwendlu yabo yokufundela. Njalo baphiwe ukudla ngumbalisi wabo.

Abancane bayafundiswa nxa khonaphana bedlala lababalisi babo yikho lapho abafunda khona ngcono . Ababalisi labo bayayenza khonokho abafuna abantwana bakwenze.

Abantwana abancane abafundela ukubhala. Umbalisi ubanikile umsebenzi ukuthi babhalele emdulwini ukwenzela ukuthi izandla zabo ziqine.

Abafundi abafunda ibanga eliphansi bayanikezwa amabhetshi abalinganayo nxa bebhala ukwenzela ukuthi bebhale kuhle.

Laba ngabantwana abefundo yaphansi sibona bahlezi phansi lombalisi wabo bahlezi bayenza isigombolozi okukhanya umbalisi nguye ophakathi laphakathi kodwa ehlezi labo uyabafundisa baxoxisana.

Nampa abantwana abafundayo bakhanya bafunda besemaqembini abo nankuyana omunye umntwana uyabhala abanye bemncedisa.

Nanko umduli okhanya ngumduli ovalele abantwana bebanga eliphansi njalo kuletshathi laphana lidwetshwe izithelo ezehlukeneyo kukhanya umbalisi ulisebenzisa ebantwaneni abancane.

Nansi isigubhu esikhulu esibekwe phansi amanzi sithatha amanzi avela emazengeni. Siphansi siphezu kweloni.

Laba ngabantwana abebanga eliphansi siyababo nampana babambe imiganu baphakathi kwendlu yabo yokufundela okutshengisela ukuthi kulesisikolo bayaphiwa ukudla.

Isikolo semfundo ephansi esitshengisa lapho esingena khona nxa sifuna ukubona abaphathi besikolo. Phambili kulegwaliba elitshengisa injongo yesikolo.

Abafundi bebanga eliphansi bayafundela ezindlini zokufundela okuyabe kulomduli ukuthi umbalisi abhale khona njalo kumele kube lamabhentshi.

Amabhuku ayadingakala nxa abantwana bese sikolo lapha ngamabhuku abalwa ngabantwana bebanga laphansi .

abafundi bebanga laphansi bayafundela ezindlini zokufundela bayasebenzisa amabhuku bayayenza imidlalo phandle

Abafundi bebanga laphansi balesikhathi sokuphuma phandle kwendlu abafundela kiyo. Behamba phandle besiyakudla kumbe besiyadlala. Kuqakathekile lokhu ukuthi abafundi beke bephiwe isikhathi sokudlala nxa befunda.

Lapha sibona abantwana abebanga eliphansi bakhanya basendlini yabo yokufundela njalo bakhanya bayazidlalela

Abantwana bemfundo yaphansi bayafunda basendlini zabo zokufundela ngapha basefunda besemaqenjini abo

Indlu yokufundela eyabantwana bebanga eliphansi. Sibona umbalisi labantwana ababili abafundayo lezitulo, lomduli omnyama owokubhalela.

Leyi yindlu yokufundela engelabantwana okwakhathesi kodwa ilamabhentshi lezitulo ezinengi zokuthi abantwana babebesebenzisa nxa befunda

Lapha sibona isivande esihlanyelwe imibhida yona eyakha imizimba sinanzelela ukuthi kulendawo enhle kakhulu.

Kuphandle kwezindlu zokufundela esikolo sebanga eliphansi okutshengiswe khona ibhakane elitshengisa ukuthi izethekeli kumele zipake imota yazo endaweni yonaleyi.

Umama labantwana abebanga lemfundo yaphansi, siyabona bengaphandle kwendlu abafundela kiyo okutshengisa ukuthi umama uzothatha abantwana sebetshayisile esikolo.

Abafundi abasebangeni eliphezulu bayafunda besebenzisa imtshina ababe funda ngayo bayafunda besenza imsebenzi abazawenza nxa sebeqedile.

Abafunda imnfundo yebanga laphezulu bancedisana ukufunda izinto bekhangele kumbe besenza .

Abafundi abafunda ibanga laphezulu, bayafunda abafundela ukulapha izinyamazana. Bayafunda bebona izinyamazana zenezo, befunda ngazo.

Sibona abantwana abakhanya ngabebanga eliphezulu Kuba lombalisi. Abantwana angani bafunda isifundo ese art esokudweba Siyambona nangwana umbalisi encedisa omunye wabafundi

Abafundi bebanga eliphezulu, abafunda ukulungisa izinto ezisetshenziswayo ngabantu. Bafunda ngapha besenza.

Abantwana abafunda ibanga laphezulu abafunda imisebenzi yezandla, siyababona abafana abasebenzisa imishina yokubaza siyabona lomduli wabo ukuthi utshengisa ubhaliwe ngumbalisi bayafunda laba bantwana.

Laba ngabafundi abemfundo eyaphezulu bakhanya basendlini yabo yokufundela befunda ngama machines atshiyeneyo.

leyi yindlu eyokufundela abantwana abebanga elaphezulu siyabona kulezituo lamabhentshi amahle lomduli ukuthi bebe besebenzisa nxa befunda

Nampa omama labobaba abasebenza okwamagetsi abakhanya bayangcedisana ukulungisa okwamagetsi

Umbalisi ulabantwana endaweni yokufundela amacomputers kukhanya langani umbalisi uyancedisa omunye umfundi okukhompiyutha. Bakhanya basendlini njalo bazivikele emikhuhlaneni.

Nampa abantwana basendlini yokufundela bayalungisa umduli abazabhala kuwo, ukuthi kubelula nxa umbalisi esebhala kuwo.

Laba ngabafundi abakhanya bafundela phandle, indlu yokufundela nje iseceleni bona bafake amathebuli phandle. Umbalisi ukhanya uyabancedisa laphaya.

Sibona abantwana abasendlini yokufundela abakhanya babhala imihloliso siyambona umfana obambe ikhanda ongani uyabala okujulileyo .

Le yindlu yokufundela etshengisa ukuthi ofundela abantwana bebanga elincane le ECD ekhanya njalo loba ngezitulo zakhona etshengisa lamathebuli atshengisa ukuthi ngawabantwana abancane bona abakho phakathi kukhanya nje wona umduli wokubhalela

Laba ngabafundi abemfundo yaphezulu abafundela ezokuthunga siyabona lapha basendlini yokufundela balemitshina yokuthunga.

Imfundo yebanga laphezulu bayasebenzisa amakhabothi, izindlu ezokufundela, lemiduli yokubhalela nxa befunda amakhabothi ngawokuthi befakhe ingwalo zabo

Ezikolo kuyabe kulendawo la okugcinwa khona amabhuku ukuthi abafundi bayabe besiyakhona besiyabala.

Laba ngabantwana abakhanya bavela esikolo kumbe baya esikolo, bathwele ingwalo zabo bazifake ngaphakathi kwezikhwama zabo zesikolo.

Ugwalo olusetshenziswa ngabafundi bebanga lesibili eRwanda isifundo lesi ngesekhemesitiri esifundwa ngabafundi abafundela ezesayensi.

Nansi isikolo esikhanya singesebanga eliphansi, isikolo esikhanya sihlanzekile, siyakheke kuhle, sisendaweni enhle, ngangale kwayo kusendaweni elezihlahla eziluhlaza.

Lapha sibona abantwana bebanga lephezulu sibona owezempilakahke okokuthi uyabafundisa ngempilakahle ngokuthi baziphathe njani kuhle abantwana.

Nanku umduli osetshenziswa ukuloba izinto zabantwana besikolo ubhaliwe okubhale lapha kukhanya kubhale abantwana bebanga laphezulu

Lapha sibona isikolo esihlanzekileyo esiyakheke kuhle. Nanguyana umntwana, sibona esikolo akulabantwana bengabe sebehambile ezindlini, kumbe bengabe bephakathi kodwa isikolo sihle njalo sihlala sihlanzekile. Siyakhwe endaweni enhle.

Abafundi abebanga elaphezulu abakhanya bemile ngamantombazana bagqokile izigqoko zabo ezokufunda bakhanya bamile bayahlabela.

Kukhanya yindlu laoho abantwana ababhalela khona imihloliso umbalisi obabhalisayo ukhanya uyabangcedisa efaka into abazazisebenzisa nxa bebhala umhloliso

Nampa abantwana abasebangeni laphezulu kukhanya baphandle kwezindlu zokufundela labantu abadala kukhanya ukhona ongabe uyabafundisa ngezempilakahle.

Abafundi bebanga laphezulu bayafundiswa ngokuqakatheka kokuziphatha kuhle .Kuqakathekile ukubafundisa ngezempilakahle .

Abantwana besikolo basendlini lapho abafundela khona bayafundiswa ngezempilakahle omunye kweze mpilakahle okhanya ebambe imic lephepha okutshengisa ukuthi uyaba fundisa

Nangu umbalisi ofundisa abantwana abasebangeni eliphezulu. Umbalisi useklasini labantwana, uyabafundisa, Abantwana bakhanya, balalele!

Nanku umduli otshengisa ukuthi ubhalwe ngumbalusi ofundisa abantwana. Ubhalile umbalisi isilungu laphayana

Lapha ngumntwana osemoteni , otshengisukuthi engaba evela eskolo. Umzali uyabe ephambili , umntwana uvule umnyango wangena .

Abantwana abasendlini yokufundela. Ngabebanga lemfundo yaphezulu. Siyabona umbalisi ebatshengisa emdulwini kodwa bafunda ngemtshina yama computer.

Abezempilakahle bayavakatshela abafundi bemfundo yaphezulu besiyabafundisa ngokuqakatheka, ukuzigcina kuhle lokuziphatha kuhle.

Nampa abantwana abakhanya bayahamba esikolo kukhanya kuhlanzekile akula ngitsho phepha phansi .Isikolo lesi silezakhiwo ezinhle , labantwana laba bagqoke kuhle.

Abafunda bebanga laphezulu abafundela izifundo zesayenzi bayafunda bengena lapho okugcinwa khona imitshini abayisebenzisayo ukuze benelise ukusebenzisa leyi mitshini bengaqeda isikolo.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu. Abafunda ukusebenzisa imitshina eyehlukeneyo. Bayafundela endlini yokufundela eyabe ilemtshina yakhona abayifundayo.

Nampa abantwana abasebangeni eliphezulu abakhanya bayafundiswa ngu mbalisi abantwana laba bafunda basendlini yokufundela ekhanya ihlanzekile inhle kakhulu

Nansi iskolo esilezindlu zokufundela. Isakhiwo esikhanya sakhiwe kuhle, sapendwa ngombala omuhle. Phandle kukhanya kuhlanzekile. Abafundi kukhanya abakho.

Abantu abafunda imfundo yaphezelu bayahlala lapho abafunda khona. Balezindlu zabo abahlala khona, kwesinye isikhathi bahlala kundlu leyo bebabili babili.

Nansi indlu yababalisi, lapha abahlala khona, abagcina khona ingwalo zabo, lengwalo zabantwana lalapha abahlala khona nxa bephumulile bengela abakufundisayo ngalelohola.

Indawo ehlanzekileyo. Elotshani obuluhlaza. Okukhanya igcinwe kahle. Indawo efundela abafundi, bemfundo yaphezulu.

Abafundi bebanga eliphezulu bayafunda. Bafundiswa ngababalisi abaqeqetshe kakhulu njalo bengafunda bebanengi endlini yokufundela

Indlu efundela abafundi abebanga eliphezulu iyabe ikhanya langemtshina eyabe iphakathi ababe beyisebenzisa kungabe abafundi bakhona ngabafundela ukuba ngodokotela kumbe ama injiniya.

Nanti ibhakane elitshengisa Catholic University of Rwanda iyasitshela ngokuthi ingaphi kwele Rwanda lenombolo zocingo zakhona labo "email" bakhona.

Abantu laba bakhanya basembuthanweni engani basenkundleni kodwa inkundla yakhona ingeyaphakathi ingani yitshetshi ingani basemdlalweni kumbeni abantu laba lapha abakhona kungani bazobukela umhlabeleli

Abafundi bebanga laphezulu bayadinga ulwazi oku.. olusengwalweni ezinengi. Bayahamba bayelapho okugcinwa khona amabhuku, esibayeni samabhuku bayedinga abakufunayo ukubakwazi , ulwazi abaludingayo eku... ekuzingwalo.

laba ngabafundi abasebangeni eliphezulu abafundela ukusebenzisa imitshina etshiyeneyo siyabona abanye bagqokile izingwane zokuvikela

Lapha sibona isakhiwo. Esifunda abantwana ababebanga eliphezulu. Siyabona nampayana abanye abantwana, abagogekileyo. Omunye uhamba, bemfuqa ekusitulo sakhe. Omunye nanguyana uhamba ngezincediso zakhe. Abanye bayadlala phandle.

Laba ngabantu abafundayo ebangeni eliphezulu siyabona bafunda belalamakhompuyutha nginanzelela njalo ukuthi umbalisi ume phambili basendlini yabo yokufundela.

Lapha sibona untombazana osekamelweni lakhe lokulala okulombheda lezigqoko ezigoqwe kuhle zabekwa ekhabothini yezigqoko.

Nansi le yindawo ehlanzekileyo elesakhiwo esakhiwe kuhle laphana kukhanya igedi livuliwe kukhanya yikho lapha okufundela khona abafundi abebanga eliphezulu.

laba ngabantwana abafunda ezingeni eliphezulu lapha sibona basendlini yabo yokufundela okukhanya abanye bayabala abanye basebenzisa ama computer

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu. Balezindlu zokufundela , ezilapho okuyabe kulemitshina abafundela kiyo ukwenza izinto. Kumbe imitshina okumele benelise ukuyisebenzisa. Bayafunda beyikhangele, beyisebenzisa njalo.

Abafundi abafunda imfundo yaphezulu .Bayafunda befundela endlini zokufundela eziyabe zisesikolo ngoba labo banengi .